aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? ha keettaa sunttay aybba geetetti eretii?

Issi itoophphiyaa orttoodokise woossa keettaa ammanuwaa kaalliyaa asay bantta baalaa wodee gakkin woossa keettaa gidduwaa tamaa bonqquwaa milatiyaageti qoodan ay keenee!

maaraara anjjetidi eqqida naati issisan beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi issi woosa keettan assi aagadan aagaadan ubbawukka haraagaappe dummatiya goynuwa maaray de'ees giyogaa. Orttodokise woosa keettay bantta baaliya bonchchiiddi taaboota tookkidi kiyiyogan haraappe dummmatoosona.

Haattay baynna heeran kawoy haattaa gelissidoogee de'iyaagaa qeeri naatikka keehippe ufayttidosona shin he heeraa asay ubabykka keehippe loyttidi ufayttidosona .

Dumma dumma usttawu go'ettiyo qumati deosona. Hagee santtay woykko irxxa bonccoy xaatta santta gidishin biron biittappe mokkiddi deiyaga gidishin ira haattaa koyyees.

Keehippe cora maca naatu guyen de'iya keehippe adussa doozay aybba geetetti? Ha doozay asaa naatussi gala gala aybba go'a immii?

Keehi aakkida bullaala dembban maataa miiddi diyaa paratu qoodayi aappunee? Eta ha dembbaa kessidi heemmiddinne allaxissiddi diyaa asi ayi asee?

asay daanawu maadiya wolqaama woga keettay beetiyaagaa mataara biya asaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Toophphiya giddon daro heeratun dumma dumm dumma zannaqa sohoti de'oosona. Ha zannaqa sohotuppe dariyageeti qassi asi medhdhidoogeeta gidiyogee keehippe maalaalees.

Dmma dumma pabirkkan giigida miyoobata maaraara diyaa gayyiyaan dooridi bayizziyoo keettaa. Hagaa mala kattayi payyatettawu keehippe ammanttiyaa kattatu qommuwaappe issuwaa.

Taani issi mehiyaa heemmanaw deriyaa biido sohuwan issi geesaa kafo ubbaappe wogga gidida kafuwaa be'idoogee tana ayba malaales giidetii .

Mayzza wogan daro heerati booran goyyidi bantta keettaa ayssoosona. Issi issi heerati qassi ha goshshaassi maaddiya booratu bollaa dumma dumma gaasotun qanxxidi masunxxissoosona.

Baaburiyaa yaagiyoo darotoo adussasaa baanawu maaddiyaa kaamiyaa qommo gidishin ha kaameekka qassi maata meraraanne qassi bootta meraara walahan ayssi tiyettidee?

haattaa wadhdhiyoogee asaa bolaassi daro puulaa immees. ha haattaa wadhdhiya bitaniya matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi shuchchan keexettida keettaa miyiyan godaa bolli maayuwa meeccanawu maaddiya mayikay zemppidi de'iyaga miyiyan issi baggan mittay issi baggan sayine diyage ayiba iiti!

Giyaa giddon shanxxaa bollan issi mala macca naati go'ettiyo miishsha sharaa giddon phooliyaage aybee? Ha alleeqo miishshaa macca naati bollaa kidiliyan awan wottiyoosaa?

Wodee ehido zammaana kompiiteriyaa oottiyoo keettan woraqataa darissi kessiyaa maashiniyaa miyiyaan issi attuma yelaga ba zokkuwaa nuukko haa zaaridi uttiis!

Issi cima bitane ba kushiyan oyqqiddo manggoy asay miyo melanne ho'iya heeran mokkiya maanawu maadiya miyo mitta ayfe. Ha mitta ayfe daro harggiya xallees.

Ha"i nu wodiyan issi issi keettankka elekitiroonike miishshi baynna sohoy aybinne baawa. Hegaa gaasuwan asay ubba benippe teeppiyakka charjjidi go'ettees.

Phooliyaanne puulattida woyikko zammaana keettatide'yo katamay beettes. Qassikka pooqetinne daro dozzati kaamiya ogiya doonan katamaa puulayanawunne asawu geeshsha carkkuwa immanawu maaddiyageeti doosona.

ha na'ee kushiyan aybbi de'ii? qassi i matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Toophphiyaa orttodokise woosaa keettaa asaati maarara ammanuwaa wogaa maayuwaa maayidi bantta huuphphiyan tookidoge aybe? Ha asay ayba saatiyanne hagaa mala tookkidi kiyoy?

Qeeri naa"u gooman asay ba gediya shocidi laaggiyo saykiliite woni ayssi merettide? Qassi saykiliitiya laaggiyoga daro asay woni ay maaddiyo gishshawu dosi?

hagan aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? aappun asati hagan duriidi de'iyoonaa?

Beni taani luxettaa wurssada anjjettiyoo galla ta de"uwaan ufaytta erennaagaa keenaa ufayttaas. He ufayssaa wurssennan qaala gelite gin dagammasshin qaalaa gelada yaas.

Ushshay dumma dumma katta ayfetuppe merettiya bulachchawu ubba qassikka yehuwawunne asay ba son uyanawu go'ettiyo uyiyooba. Ha ushshay daro qommo katta ayfettuppe meretees.

Toophphiyan janxxillaa oyqqidi durssaa duriya dere asatu woykko kochchatu sunttay oonee? Asay aybawu aybawu janxxillaa geetettiya buquraa maadettii woykko go'ettii?

Issi boossi yoossi yaagiya xifattiya matan eqqida na'aappe guye bagaara issi maata mala meray de'iyo mitay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dummabati de'oosona.

Manggoy asaa naatussi bolaa payatettaa keehi naagees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Ha biittaa bollan xaaxi waaxin alamiya ubba sohan tohuwa kuwaassiya kaassaa dosenna asai baawa gaana danddayays. Taani wolaytta dichchaa kaafiyo gishshawu awudenne be'ennan aggikke.

Dumma dumma maayyuwaa geshshatettaanne qeeri naatu geeshshatetta naagiyoo miishshata bayizziyoo keettaa. Daro asayi ha soo yiidi banttana koshshiyaa miishshaa shammes.

Wolayittan hiyyeesayi dure diyoy bayinnayi ubbayi ufayittiddi bonchchiyoo gifaataa baalayi ayiba lo''es giideti. Ha wodiyan naatoyi cimayi maccayi attumayi ufayittes.

Issi adil'e ciishsha meran tiyetti uttida keettaa giddon daro attuma naati yaa'an uttidi ezggiiddi doosona. Etappekka naa'u naati maayido maayoy ayiba lo'i!

Ambbaa giddon de'iya koskke. ubbaappe ha beettiya koskkee kumiis gaanawu xeellanawu yashshiyagaadaaninne giddon de'iyabay beettennaadan kumiis. Attana xaykko ubba hagaadan zal''iyogee keha.

issi biita xifatiyan vibeeriyaa yaagiya xifatee issi erettenna dumma mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan asaassi xaafetti uttiis.

Mudhdhay wolaytta asay qeera naatussi xaletettawu go"ettiyo darkko sawo maatatuppe issuwa. Ha mudhdhaa maaduwa ha"i asay darin erennaagee keehippe maalaalees.

Wolaytta sooddon de'iya goshshaaba luxissiya luxetta keettaa dirssaa karen issi guyyee baggay dooyya gidido bootta kaamiya yaa gelayidda de'iya kaamiya lo'awusu!

Issi issi biittan asay ba na'iyo azinawu immiyo wode dumma dumma imotata ayssi immi? He immiyobatuppekka issoy masoofiya shin i aybippe oosetti?

Issi ba huuphphiyaa lo''iyaa hanotytan dadisida qoriyanikka gossda wottada ha simmada eqqasu. Ha na'iyaa dadisido huuphphpe awa asa dadetta meezze?

Amaara biittaara baalay gakkiyoo wodiyan macca asay karaabiyaa oyqqidi baqiiddinne yexxiiddi dembban de'iyaageeta be'iyoode he asati tana keehippe lo'oosona .

ha woga wotaa xeeliyoode aybi beetii? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi macca na'iyaa ba huuphiyaa keehi adussan dadissada guyye baggi simmada eqqasu. He na'iyaa maayido maayuwaa bollakka qassi ciishsha malatiyaagee de'es.

Adil'e ciishsha meraara de'iyaagaa bollan toophphiya birhaane bankkiyaa giyaagee beettes. Harayikka qassi oonne yiidi ekkana danddayes tal'iyaakka immana yaagiyagee beettes.

shuchchaara bulullada biya makiineessi meray keehi bootta. qassi i maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolayttan masuwaa quma geetetti erettiyaa quma qommo gididaa boyinayi, boyyee, shukkaareee, donoyi, sul''ayinne bambbaaree giigidaage ayibaa lo''ii. Xeelliyoodee ekka ekka ges.

Ha zammaana mashshine ba giddon uddufun tammaen laappuna cachcha ichchasha oyqqidage de'ees. Ha miishshay xeerara lee'idi guye baggaara qassi orddi ekkees. Ha miishshay aybe? Awu go'ay aybe?

Cora karttoniyaa giddon dumma dumma meray deiyobati maarara wottidogetti deosona. Etappekka garssa baggaara eta qonccisiya xuufe woygi? Ayba allaliyaa giigidona?

Kumetta payatettawu haniyaa kattay qiiba naatussi yaagiyaa xuufe de'iyosan issi maccasiyaa adil'ee ciishsha mala maayuwaa maayda miccaydda eqqasu. Ha keettawu go'ay aybe?

Ha asatuppe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? ha asatu sunttaykka woygetti erettii?

hagan Pala lo'iya bishkkiliitee beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

giyan dorssaanne deeshshaa shammanaassi eqqida asaa matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Hagee puuphphulliyaappe oosettiyaa hambbashsha milatiyaa wogga ordde oyttaa gidiyoo gishshawu miyoode ayba mal"ees gidetii miida asa kanchchee erees a mal"uwaa!

Wolayittan darotoo tamaareti qanxxennan miyoo xiilliyaappenne santtaappe giigiyaa kurkkuppaa yaagiyoo qumaa. Ha qumayi mal''etti kattikko giigidi kushiyaara ma ma ges.

Xoossaa qaalay wolayttatto doonan xaafettidi moobayliyan yedettidoogee nabbabiyageetussi gita maado. Ha maxaafay wolayttattuwan xaafettidoogee nabbabiyageeti waayettennan birshshettaa erana mala maaddees.

Bantta qooriyaan adil'e ciishsha meraara de'iyaa sharbbiyaa muleera wurssi xaaxi wottida macca naati eta sinttan de'iyaa attuma naatura eqqidi kaa"iidi de'oosona.

Bolla baggayi karetta gidin garssa yedhdhiyoo baggayi bootta gidido caammayi giyaa kessiyaakko aappun bira ekkanee? Ha caammayi merettidoyi ayibaa ayibaappe?

Biittaappe mokkiyaa timaatimiyaa yaagiyoogee giyaa giddon asay appe shammidi maana mala issi sohuwaan de'iyaaga xeelliyo wode keehippe zo'idaagee ka'idoogaa erisses.

Issi wogga. pooqe keettay de'iyagaa sinttan he keettaa giddon oottiya ubba asay uttanawu giigida oyde de'iyagee ayba lo'ii! Kaameekka matan kumi uttiis.

Nu biittiyoo ayssiyaagee ooratta wodiyaa giyaa huuphe yohuwan issi maxaafaa xaafidoogaa cora asay he maxaafaa nabbaban giidi shammi uttis .

Taani Xoossay geeshsha gidiyo gishshawu inttekka intte de"uwan geeyite giya xuufetee kaqetto diriiphphan cima asay coratti uttiis. Issi aaway eqqidi haasayees.

Woaytta ambbaa giddon pooliy tekink kolleejjiyaa yaagiyaa xifatiyaa ba bollan oyqqi uttida erissoy de'ikkoka awa heeran beettiyaakko ba qatuwaa odibenna gishshawu asay beenna!

Keettayi gal'idaba malates gidoppe attin attin an de'iyaa sanqqati ayibaakka hani mooretti wuribookkona. I ooratta diyoo wode daroppe lo'iyaa keetta.

Quma keettaa karen cora asay kattaa mi simmidi kushshiyaa mecettiyoo sohuwaa ginan issi naa"u goomara de'iyaa motoree eqqidagee asay go"ettanawu keehi maaddees!

Naa'u asaa wolaytta televizhiiniya attiiyoosappe yiida wodala ganjje ogiyan de'iya asaa oychches. Oychchin naa'u asatuppe issoy cenggurssaa xoqqu oottiyaagaa oyqqidi odees shin hinkkoy ayssakko sa'aa xeelles odanawu yayyidaakkone.

Sohoy keehippe xeellanawu keehippe puulatti uttida keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyaa upuupata punnidi loytti wottido keettaa awa heeraa giidi xeegiyo?

Issi bitanee ba doonan iita carkkuwa naagiyaagaa wottidi gade giddon eqqidaagaa yuushuwan aybee diyay? Ha yuushuwan de'iya doozzay ay maaddii?

Buuxa woykko bolla gumbbuwappe xadee gattana keexettiidda keettaa malatiya shuchcha wolaytta keettay beettes. Hagaa mala keettay keexettiyaaba gidiyaakko keehin daro lo'o.

ha bitanee aybaa odiyaaba malatii? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Asay ba keettaa loyttanaassi dumma dumma lo'iyabata shammi ehidi ba keettaa puulayees. Taani qassi baale wodenne sooni issibay diyode ufuuppa shamma kaqqiyogan daro erattays.

Issi gooba ba biitta dosiya bitane wolaytti dalgga mantte kiyanna koshees giya qofaa ubba biitta asawu aattidinne yoottidde de'ees. Ha bitanekka yootidde de'ees.

Cora macca maattaa miizzay issisan de'ees. Ha miizzay bayzzetiyo heeray giya giddo gidenan aggena. Macca miizzay keehin heemiya asaw darobawu go'ees.

Dumma dumma meraara de'iyaa mittaanne kattaa ayfeti bayzziyoo keettaa giddon de'iyaageta asay eta gatiyaa erenna gishshawu xallidi shammanawu beennagee beettees.

Beni wode wolayitta asayi daanawu go'ettiyoo keettaa ha'i wdee eriyaa asayi dii? Ha keettaa keexxana giyaakko ayibi ayibi koshshiyakko arayi?

Sinttara tamaa bonqquwa malattiya qassikka maayiddo maayoykka keehippe lo'iyo na'ee meray ubba xoosa meratta nashissiya meretta. Ha na'ee puulla qonccissiyo qaalli baawa.

Asayi bana lo'iyoo wode biidi uyiyoo haraqiyaa yaagiyoo sakkarissiyaa ushshaa. Ha ushayi guuttaa uyo bariyan huuphiyaa kiyidi yiicoyi sakkarissi agges.

Toophphiya biittiya xaaxi waaxin alamiya giddon aadhdhada erettiyoy ixaaliya haaruwassi kushiya immabenna mino biitta gidiyogaana. La'atettaa hassayissiya taarike gidiya aaho keettay keexettidage dees.

ollaa doonan eqqida na'ay diyaagee kunddana hanees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Away suulliyo wodiyan irxxa juusiya uyiyogee melida gomppaa irxxissees. Ha juusee awaa suuluwa irxxissiyogaappe gujuwan bollaa payyatettaassi gita go"aa immees.

Toophphiyaa banddiray dumma dumma kawotatuuninne kawotu wodiyan daro wode laamettiis. Nu biittee Toophphee banddiray xoonuwaa, la'atettaanne saruwaa malaata gididi haggazzees.

Wolaytta dichcha amuwa gidon aqiya wolaytta liiqa luxetta keetta yootiya erissoy keehippe aahonne zamaana erisso. Ha erissoy zamaana ogiyan oosettis.

Yoseepa gabirewoladda giyo issi toophphiya asi beettes. Ikka karetta maayuwa maayidaagadaaga gidishin adil'e ciishsha meraara de'iyaa maayuwa maayida asi woytishin beettes.

Isso keehippe lo'iya arssa geela'o na'iya bootta qoliya maayada ba huuphiyankka dunguzaa pooxaa qaccada cengurssa darissiya buquraa oyiqada yexxiyoge ufayissiyaaba.

Ooratta luxettaa hiillan giigida luxiyonne luxissiyo maxaafatu doomettan de'iya akeekissoti keehippe koyettiyageeta. Ha kaaletota shenehoo giidi maxaafata mooriya asatu bollan gita tanggoy ekettana bessees.

Beni wode nu toophphiya kiike moconaa haile sillaase ba machcheeranne ba naatuura issippe eqqidagee beettes. Ha kawoy ba kawotido layttan haraatuugaadan amarida wodiya toophphiyaassi haggaazaa immis.

Daro qommo ushshay miyoo kattayinne qassi hara dumma dummabati de'iyoo keettaa haa yiidi miite uyite yaagiyaa erissuwaa be'ida asa ubbay yiidi mes!

Asay daro wode ba guuggiya eran kunttidi ba biittaanne bawukka laamettanwu timirttiya tamaarees. Ubba qassi maxaafa keetti gelidi eraa duuqqees.

paappayay asaassi wolqqaa immiya qumma qommo. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Zal'etta keettan daro ushshaa qommoti de'oosona hegeetuppe leemisuwassi haattay qassikka uyiyoode mal'iya mirinddaa giyogee beettes. Ha zo'o gidi uttida uyiyo mirnddaay daro go'aa immeessinne uyanawu mal'es.

Issi boottaa qalamiyan tiyettida keettan dumma dumma meray de'iyo uppupa kaqoge de'ees. Hega xalla gidena issi zemppi ekkanawu maadiyaa akatay de'enna xaraphpheezzaykka de'ees.

Aaho kaamiya ogiyaara duge simmidi yiiddi diya asatuppe issoy adil'e ciishsha mala pesttaalliyaara goochchiddi yes. Etappe guyye baggaara kaameti beettoosona.

Issi yelaga attuma na'ay keehippe daro santtay shooqan tokettidi mokkiidi de'iyaagaa giddon eqqidi aybaa oottiidi de'iyakonne inteyoo beettikko nuusi odite?

Asatu wogaa maayuwa maayidieqqidaageeti ayb lo'iyonaa! Eti ubbaykka mayddi maayoy wolaytta wigaa qonccissiya aigaa maayuwa ikkaa issi biittaa oonattetta qinccissees.

ha keettay oogee ? ayba lo'iyaabee? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Asay ba sooni diya dumma dumma cora buqurata awude awude go'ettiyakko eray? Ubba bootta siiniya aybissinne awude waati go'ettiyakko neeni erayiyye?

Amarida asati shiiqidi be'iiddi de'iyo kattay beettiyaagaa gidishin ha kattaa qommoti aybee? Ha zeri mokkida katta be'anawu yiida asaa qooday aappunee?

keehi irxxa banggay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayidi dumma dumma ola miishshaa oyqqidageti deosona. Baggaay gonddaliyaa oyqqidi macca asay qassi duridi deosona. Hagaa mala wogaa xeeliyabay tana ayssako lo'enna.

Ba naa"u kushiyaa xeessaa bolli wottada ba huuphphiyaakka piskki oottida issi geela'o na'iyaa magani durssaa durawus gooppite ubba anccawus asa ubbay o eqqidi xeellees!

Uuttaynne wolaytta asaa hayday aybiininne shaakettenna issi santtiyawu naa"u miyyiya mala. Ha uuttay wodiyappe wodiyan dumma dumma gaasotun guuxxiiddi de'iyogee yiilloyees.

konsso biittaa asay issippe shiiqidi ootto oosoy beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Heeraa geeshshatettaa naaganawu heeran de'iya ubba asay hashetanawu bessees. Ha heeraa geeshshatettaa naagiyogee de'iyageeti ufayttidinne allaxxidi daanaadan wolqqaama hanotan maaddees.

Issi issi biittan gidennabaa awu biittankka taani be'iyo heezzu gediyan biya baajaajee ayssi issi mera gididee? Baajaajee asaa ay ay caananawu maaddii?

Toophphiyaa giddon de'iyaa kawo eqota gidenna qassi buzo asay miishshaa a giddon wottiyoo bankkiyaa getettiyaagee awaashshe bankkee ayi assikka eta mati yiidi miishshaa wottona yaagees!

Issi salo mera shuraabiyaanne suriyaa gixxida issi yelaga na'ay kaamiyaassi hemettisiyaa lambbay wurido gishshawu i miyiyaan eqqidi duuqqiidi de'iyaagee beettees.

Donoyi, tiyaa badalayi , kaaroote, sunkkuruutoyi, timaatimeenne qaaree qaare maaraara diyaage asaa wozanaa ayiba goochchi. miyyiyaara aadhdhiyoo wode shammennan aattenna.

Hillanchchaa kushiyan urqqaappe merettida jabanayinne a matan qassi tamaa qolidi a bolli ixaanaa gujjidi keettaa sawottes. Qassi ixaanaa buquray lo'iyaa meran giigi uttis.

Mittaappenne birataappe oosettida zempponne uttanawu injjetiya oyidiyan uttidaageetuppe issoy siiniyaara oyikkidi tukkiya uyiiddi des. Bollaara sharaa woxalidoogeekka away bochchennaadan maaddes.

Bodditte ambbaa aysuwa buzo bankke keettatuppe issoy daashene bankkiya. Ha bankkee heeraa asaa haggaaziyogaappe gujuwan daro asaassi tal"iya immiyogan maaddiiddi de'ees.

Hagee naa"u zoozziyaara ya baggaaranne ha baggaara pude saluwaa ginaappe duge simmidi goggiyaa ajjooraa soossuwaa be'iyoode wozanaa kahaa woppu oottes.

Pa pa pa! Ha zamaana ogiyan oosettidda keehippe puula shuchcha keettatti keehippe lo'osonna puula heera. Ha heeran de'anawukka keehippe lo'ees.

Giyaa bollan kattaa wottiyo miishshaa bollan afkaatuwaappe ya baggaara beettiyaabay aybee? Qassi timitamee zo'o gidishin afkaatoy karetta shin ka'ideeyye ka'ibeennee?

Issi katamay daro dicciyo wode he kataman dure dure asati pooqe keettaa keexxi kunttoosona. Pooqe keettay shuchchaapee, simminttuwappenne bulukeetiyappe keexettiya keetta giyogaa.

Amarida guutta naatu giddon daro naati uttidaagaagee sinttan naa'u naati eqqidi tamaariiddi de'oosona. Ha naati daroy uttidaageekka hin tamaarississiyoosaa aggidi haakko xeellidi de'es.

Haattay sa"aa boli diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Keehippe aahonne dembba sohuwan daro mehetti dorssatti deeshshatti qassikka mehetti issippe de'iyooge keehippe malaaliya mehettu issipetetta. Ha mehetti daro hagaaza immosonna.

Issi bootta shuraabiyaa maayidi huuphiyan qa qophiyaa wottida karetta na'ayi tooraa oyiqqidi tollu giidi ha simmidi eqqis. Appe guyye baggaarakka daro deree des.

Dere deretettaa giddon ambban gidin allaanan naa'u mattoyiyaanne mattoyenna ushshaa qommoti de'oosona. Hegeetuppekka xajjiya gidishin ikka adil'e ciishsha meraara de'iyaa matoyiyaa ushsha geetettes.

Puuttuwaappe merettida adussa kootiyaaranne qantta gurddiyaara gixxida yelaga arssa huuphphiyaara hoshkkaara na'iyoo. A zemppa eqqidobayi coo wulli aggiyaabashin A elettawusu.

Amarida macca guutta naati issippe uttidaageeti beettoosona. Eti allaxxiiddi maraara issippe uttiyakko daro lo''o shin baggay uttin qassi hinkkooti eqqididosona.

Toophphiyaa kaalettiyaa huuphphee moccona dokteriyaa ahmeda abiynne a siiqiyo godattiyaa tayacha zinashira hara cora asaykka de'ees. Etti maayido maayoy wolaytta wogaa maayuwwa.

Salo gufantto guuggiya saroteta gallassa yaagidi bonchchiyo gallasay gifaata aginan hasttamantto gallassan naa"u sha'anne tammanne laappun maarotetaa layittan bochchettidoogee ufayissiyaaba.

Issi keettan dumma dumma miishshati deosona. Ha miishshati aybappe oosettidabe? Qassi keetta giddon diya dumma dumma miishshati aybe aybe? OOne odanay?

Asay dumma dumma corabata ha"i wode maashiiniyan ashshagidi giigissees. Ashshagettida haattaa giddon dumma dumma cora ma'idineti gujettidi maashiiniyan haylanddiyan ashshagettees.

Asaa loyitti uyiyoo wode elle sakkarissiyaa banggaappe giigida goggisiyaa biiraa yaagiyoo ushshaa. Ha ushshayi sakkarissiyoogaappee aadhdhidi payyatettaa bollan wolqqaama qohuwaa gattes.

Keehippe lo"o meraa oyqqida issi geela'o macca arssa na'iyaa de'iyaara ba hashshiyaa bolli wolaytta dunguzaa wottidara ba guye zaarada yeddidogee karettay ayba geetettii?

Issi issi katamaa keettatu yuushuwan daro wode ciishshay aybay tokettidi de'ees. Shin qassi issi issi sohan ubba uuttay tokettidi lo'o lo'ees gooppa.

Adussa zammaana hanotan shuchchappe merettidaa ogiyaara yaa zaari xeelliyoo wode beettiyaa bolli bollan keexettida shuchcha dumma dumma qalamiyan puulattidi keettayi ayiba lo'ii

Biittaa qaattayi merettiyoogee cora yashiyaaba ubbaappe sintta xeera. He wodekka daro qohoyi asaa bollaaninne asayi go"ettiyoo buquraa bollan qohuwaa gattana danddayes.

Asaappe maaduwa koyiya cora asati eqqidosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ha wodiyan ambbatu giddon ataakilttetanne miyo mittaa ayfetu xalaalaa kiluwan zal'iyaa daro suuqeti de"oosona. Ha suuqetun bayzettiya miyo mittaa ayfetussi qoodi baawa.

Nu heeran nu erenna dumma dumma suuppa maatati daro xaliyawu haniyageeti de'oosona. Shin eti qassi go'ettiyo wode garaappe aadhdhidi cammoosonanne poogoosona.

Maayuwaa sikkiyaa asati bantta maayo keettaa erissanawu karen misiliyan lo"iyaa maayuwa wottoosona. Tumakka giidi tawukka hegaa malaa sikka giyoodee hanennaagaa sikkidi asaara ooshshaa kessoosona.

Hagan oyddu naati duriyaageetinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kaamee ogiyaa bollan woxxiiddi de'iyaagee beettes. Ha kaamee sintta baggaara salo meraara de'iya kaamee woxxiiddi de'ishin a kaallidi guyye baggaara hemettiiddi de'iya wogga kaamee beettes.

Pooqiyaa giyogee garssaaranne bollaara keettaa keettaara issippe keexettida zammaana keettaa. Daroto simminttuwaa, shafiyaa, bilookeettiya, peeruwaanne, ... hegaanne hegaa milatiya buqurati pooqiyaa keexxanawu maaddiya buqurata.

Nu kushshiyaan oyqqido silkkiyaa go"ettidi issi sohuwaan de'iyaara hara shuwaan de'iyaage gayttanaadan oottiyaa siimiyaa yaagiyoogaa bayzziyaa eqotay teleekoomiyaa getettiyaga oosoy malaales!

shuchcha ogee diyaagaa mataara makiinay biidi beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kolggeetiyaa geetettiya achchaa saamunay siginaaliyaa giyo achchaa saamunaappe achchaa payyatettawu go"aa darii? Vaaziliniyaappenne zeenite qibaatiyaappe bollaa galbbaa payyatettawu maaduwaa dariyagee awugee?

Toophphiyaa giddon laalibella gimbbiyaa yaagiyoogee tammane naa"u geliyoo penggiyaara de'iyaagaa xeelliyoo wode beni asay hagaa waattidi oottidakonne keehippe malalees nuna.

Tigire heeraaninne hara huuphessa Toophphiyaa heeratun bonchchettiya ashanddaa geetettiya baalawu birshshettay woykko aattiyo kiitay aybee? Ha baalaa ayssi geela'o macca naatu xalaalay bonchchiyonaa?

kunddanaaniya keettay asaa boli iraa bukkisees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Fiqire kunsipaygna ushshanne irestoranttiyaa yaagiyaa xuufe bollan kaqettido keettaa karen kaamenen hara qassi dumma dumma lo'iyabatti deiyosay awaa heerena de'i?

Askkaadduwaa be'iyo wode tana keehi malaalees gaasoykka I ayfiyo a ayfee ka'idi quma kiyiyoogee malaalees. Askkaaddoy oyttaara usttada miyoode pala mal'ees.

harggiya deeshshaanne maraa xalliya ushiya asay beetees. etappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ha"i nu biittay daro ubbabankka laamiya bessiyo gishshawu giidi asay zen"iyo hiittaakka isppinjje piraashiya shammees. Hegaa gishshawu sharaa piraashiyan zin"a zin"akka geenna.

Tayyo issi bootta shuraabee de"iyaagaa zino issi kuttida muzziya gade giddo demmada qanxxishin muuzziya saasoy muleera mooriyaaggis. Haakko ay ekkidabee hegaa mala shurabee baawashin.

Ha"i ha"i macca asay bantta heeran dumma dummabatun issippe gididi tobbiyo meeziya dichchiiddi de'oosona. Ha meezee macca asaa issippetettaa minttanawu bayraba.

Sihisso maayuwaa maayidi hemettiyaa asaa be'iyo wode taayyo qopettiyay taani luxettaa wurssada anjjettiyo wode maayanaagaa. Taagaa xalla gidennan ta aawaykka maayanaagaa.

Coraa ammanuwaa asati maaraara eqqidaageti banttana siyiyaa deriyawu kiitaa aattiiddi doosona. Eta giddon pomppaa oyikkidi ayibakko odiiddi diyyaa bitanee Abiraama.

Hagan qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. uuttaa tokkiidi hookki uttida asati beetoosona.

Cora heera sarotetta naagisiyaa xaacetti issisan uttidi kaamiyaa daanuwara oyqqettidi yiyaa danuwaa teqqiyoganne seeraa naagisuwaa xeeliyagna diriphphan immetiyaa zoriyaa kaalidi deosona.

Issi buquraa giddon shiiqi uttida qoo'ettida mittay beettiyaagee ay oottanawu maaddiishsha? Qassi ha mittaassi de'iya qottay karexxiddaagaa gidishin ikka melideeyye melibeennee?

Toophphiyan de'iya wodalla yelaga ubbakka macca geela'o naati ba biitta banddira hagaadan maayiddi ottorettiyoode keehippe ufayssiyanne minttetiya ooso. Hagaa mala oosoy diccanna koshees.

Asaassi qooppidinne oottidi danddayi huuphiya immida xoossaassi bonchchoy gido. Asay dumma dumma oosuwaara wodiyaara wurssanawu maaddiya miishati diyoogee keehin injje.

Hanidaba gattiyoga yaagiyaa woykko iriporiter yaagiyaa xuufiyaa oyqqidage gaazexxa geetettishin ba giddon duma dumma naqqaashshaa oyqqi uttiis. Ha naqqaashaa gattiyo ogee benippe doommidi yiidaba.

Cora woykko qoodan muleera usuppunaaa gidiyaa naati issi biton keexettidi de'iyaa keettaa giddon eqqidi haa simmidi eqqidi xeelliidi de'iyaa naati bettoosona.

Keehippe lo"iyaa upuupaa meran puulatti giigi uttida sohoy hagaadan giigido gaasuwaa eriyaa asi oooninne baawa shin qassi shoobettida asati yibookkona!

Kaamee woykko makiinay asay issi biittappe hara biittawu toggidi baanawu maaddiya eesuwan gattiya tiranspportte miishsha. Makiinay qassi daro lambbaa uyennan xayikko beenna.

Heeran heeran de'iya qeera suuqetun zal"iya zal"anchchati issi layttaa giddon bessiyo laamee keehippe maalaalissees. Ha zal"anchchati tumukka asaa bollan qohuwa gattenna ogiyan bayzziiddi de'iyonaa!

Hagee asati uttido sohoy xeelliyo wode daroppe puulattida soho gididi bana xeelliya ubbaa taakko haaya mati giidi shoobbees. Hagee keettay tana tuma yaani dada gees.

Milatissonne mali be'o luxettay ooratti luxetta qommodan imettiyogaa doommidoogee keehippe ufayssees. Ha luxettay luxanchchati bantta na'atettaappe doommidi dumma dumma gidaara diccoosona.

uuttay biittaa bookkidi tokkin mokkiyaa quma qommo. ha uuttaa matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolayittan shuchchattiyaa heeratun mokkiyaa qobbuwaa yaagiyoo mittayi ayipiyoo ayipee qobbuwaa getettiyaagee zo'idi ayiba lo'es giideti. Ha ayipee injjeeraa bashiyaa qucciyodekaa bashee lo''es.

Heezzu litiriyaa oyqqiyaa zayttiyaa a meraykka adil'e ciishsha meraara de'iyaaga issi kawo keettan seeraa nagiissiyaa xaacee ba miyiyaan de'iyaa ayessi immiidi de'iyaagee beettees.

Issi darin gastta gidenna yelaga macca aayiyaa ba doonan pomppaa wottada wolaytta telebizhiniyaan uttada dere asaayoo ayba kiittaa aattiyaara de'awus.

Issi qonccisso xuufee ogiya doonan kaqettidaagee beettees. Hegeekka gifaata qonccissiyaaga gidishin, A matan ogiyaara biidi diya heezzu goommawa motoreti biyageeti de'oosona.

Oyiddu miyyee molettido shuchchaappe giigida aaho ogiyaa donan diyaa keettaa ayissi qorqqoruwan diridonaa? Haraban diranawu etawu xayin eti qorqqoruwan diridonaa?

Kawoo ooso ubbaappe ta aattada ixxiyooyi ayibee giikko polotikaa oosuwaa giddo geliyoogaanne ha oosuwaa kaalettiyoogaa. Tana yashshaakka loyittidi keehippe yashshes.

Issi guyye baggaa nuukko zaarida yelaga na'ee huuphphee dadettidaage daridi ayiba lo'ii. Erettennan A giddon dumma dumma merayi dadetti uttis.

Ha giddon nu heeran dooyettida luxetta keettay de'iyaagee issuwaappe biidi oyddantta kifiliyaa gakkanaw de'iyaa xekkaan de'iyaa naati ubbaykka he keettan luxiyoogee lo'iyaaba.

Nu wolaytta biittaa woga maayoy hara biittaagaappe dummatiya cora meray diyo keehi lo'iya woga maayo. Hegaa gishshawu asay a maayiiddi banakka na wogaa bessees.

shuchcha ogee beetiyaaaga matan keettay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Loyitti goyettidi liiqida aaho goshshan sayiniyaara zerettaa oyiqqidi zeriyaa yelagagtu qoodayi aappunaa gakkanee? Eti toskkayidi zeriiddi zerettaa qommoyi ayiba gidanee?

Toophphiyaa kawotettaa giddon tigire dalgga manttiyaan issi mantta eredda geetachcha yaagiyoo bitanee ba sinttan de'iyaa cora pommpaatun uttidi haasayiidi de'iyaagee beettees.

Issibaa giyaappe shammidi ha buquraa giddo yeggidi ehanawu maaddiyaa turaappe dadettidaba milatiyaagee a sunttay aybaa getettidi xeegettii ane erikko nuusi odite?

Issi barkkakka dumma dumma gaasuwan asi baynnan woykko naata yelibeenna asay ba keettaa aybi gorddi? Qulppee baynnaakko waani daanawu danddayi?

Dumma dumma keehippe cora miyo mitta ayfiya bayzziyo sohuwan de'iya muuziyaa maadoy aybbe? Qassikka mitta ayfe gididda manggoy waaniddi mokki?

Ha"i nu wode beni mala gidenna gishshawu asay aybinkka keehi zammaaniiddi dees gaana danddayettees. Ubba haylanddiyan ashshagetta haattay cora ma'idineti diyoga uyees.

Salo mera qalamiyaan tiyettidi qoodan keehippe cora gidida adussa kaameti issi sohuwaan ba ogiyaappe gaxi shiiqqidi ayssi eqqidaakko nuni darin erokko!

Nu so aaway ba gaden zerido kaatay lo'o hanutan zeri mokiiddi de'iyaagaa be'anaw kawo oosanchcha asati nuso aawaa keehi nashshidi biidoogee keehi lo'es.

Zammaana Kattaa cakkiyo maashinee wodiyaanne wolqqaa qoraphphiyo gishshawu meeziyan baacan cakkiyogaappe keehi lo'o. Zammaana goshshaa hiillaa kaalliya goshshanchchati maashiniyan Kattaa cakkoosona.

Bodditte ambban daro yelagati bantta wodiya puule keettaaninne kana keettan aattiiddi de'iyogee yiilloyiyaba. Ha yelagatussi kawotettay dere asaara hashetidi malaa medhdhana bessees.

Goshshanchchay ba shooqa goyanawu kaduwaa koshshees. Qassi wogaliyanne marashshaa issippe gattidi oyqqanawu maaddiyaage kalchchiyaa geetettees. Hagee giigidoy kushiyaa hiillanchchay mitta mollidi giigisina.

Ha dumma dumma shuban qashettidda asaa naatussi ha wodiyan keehippe maadiya zamaana miishshay aybba geetetti? Ha miishshay asaa naata aybba aybba maaddi?

Naa'u geela'otti eqqidaagetuppe issi puula geela'iya ba tiran qachchiddo wolaytta woga yootiya dungguzay keehippe lo'ees. Ha geela'ottikka keehippe daro lo'osonna.

Tammanne naa'antta wurssida luxanchcha naati bantta paacciyaa ootti makkidi issi mala maayuwaa maayidi allaxxanaw biido sohuwan issippe pootuwaa denddidoogee ayba lo'es giidetii

Issi ordde huuphiyan qophiya wottida na'ay issi na'aayyoo huuphiya qanxxiissi beettes. Asay beni wode huuphiya magilaalaa giyoogan meedes shin eesuwan qanxxanawu maaddiya miishshaa ha izaaway go'ettidi de'es.

Dumma dumma shonggaara de'iyaa qeeri naatussi achchaara giigiyaa miyoo qumaadan maaddiyaa pabirkkaan oosettidi giigiyaa qumay maarara goozettidi uttidaagee xeelliyode ma ma ges!

Wolaytta asay imatta asay haaho biittappe yiyoo wodiyan dumma dumma wogaa qumata kattidi bonchchuwan mokki moyssiyoo wogay keehippe lo'es .

Heezzu wodalla naati bantta oottido oosuwan woytettiiddi beettoosona. Asay oottidoban wottiyoogee lo'o ayssi giikko ha woytettida asay haroodekka lo'o oosuwa oottanawu minutes.

Wolaytta dere asaa oonatettaa qonccissiyabatuppe issuwa gidida bullukkoy darobaassi maaddees. Ha bullukkuwa daddanawu koshshiyabati daro gidokkonne ayfettiyageeti puuttuwanne harppaa gidiyogee ooppenne geemmenna.

Miishsha woykko marccuwa qoraphphiyo keettay asay ba marccoy coo laafasan xayenaddan giiddi minjjiyo zamaana minjjiyo eqqotta. Ha eqqottay kawobba woykko buzo.

Asay maanawu go'ettiyo dumma dumma peenoy de'iyo mal'iya kattay aybba geetetti? Qassikka ha katta bollan xaafettidda xuufe aybba aybba qonccissi?

Wolayitta meesho keettaa quruxuwaan kaqettida wolayitta wogaa durssaa duriyaa naatu misilee ayiba lo'ii! Misile gidennaakko taani xeellayidda utta aqana dayisi.

Dumma dumma wogaa kattay ka'idi giigi uttidagaa miyiyaan masoopiyaa xaphon qoodan heezzaa gidiyaa gosiyaara maattay goozetti uttidaagee uya uya ges!

Keehippe puula de'iyo keetta heeran puula naagiyo dumma dumma ciishshatti tokkettiddi diccosonna. Qassikka hara dumma dumma puula naagissiya buquratti giigidosonna.

Cora asatu kushiyan de'iya moobayleti neettiworkkee baynnaakko ayba haggaazaanne immanawu danddayokkonna. Ha neettiworkkiya ubba sohuwa gattiya adussa biratatu bolli kiyidi medhdhiyageeti xeelliyo wode kafuwa malatoosona.

Biraa yaagiyoo ma'idiniyaappe meretttiyaa macca naata gidin attuma naati issitoo issitoo qassi cima asayikka qooriyan wottiyoo belecaa. Daro biran shamettiyaabaa.

Issi biittan diya asay ubbay issippe shiiqiyo gaasoy ayba ayba gidana danddayi? Ubba asay bootta maayuwa maayiyoge ay qonccissana danddayi?

So giddon tukkiyaa caddidi a bollan essidi uyanawuu maaddiyaa udula mittaa yaagiyogee beettiyaage qoodan muleera guttaanne gitaa qoodiyoo wode oydda.

Hagee ha'i wode asa ubbay zammaana qorqqoruwaa keettaa doommin wolaytta duphphappe kexettiyaa keettay attidogee nuna qoppiyoo ayba yiilloyes gidetii tuma!

Hagaa mala qamman karen diyooge tana daroppe yashshiyaaba. Summa summa do"ay diyaage kiyinne puuzi puuzidi mi aggiyaakko ta waanana diyaan?

Adil'e ciishsha meraa oyqqi uttidagee ikka qassi wozanaa qottaara de'iyaaga sa'an micci wottidogee aybakko nuuni erenna giishshawu hagaa eriyaa asaa yuuyidi oychchidi de'oos!

Sa"aa boli daro dumma dumma jabanati urqqaappe giigidi beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Giyan asay ay mizidi xiikkidaakko booray modhdhii modhdhidi xuuqqannawu guuttiyo attiis. Tana qassi hegaa mala modhdho booraa asay masqqalawu shukkiyode daro lo'ees.

ogiyaa guuraara kiyidi pitiya naati beetoosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Beni wode asay go"ettiyoo uluwaara ordde telebizhiniyaa issi sohuwaappe hara sohwaa epaanawu keehi yesoy deexxiyoo gishshawu oninne a tookkanawu koyenna!

Huuphe xapo keettaa aaddis ababan wottida ano afirkka issippetettaa eqotaa yarati shiiqidi uttidi tobbishin. Afirkkan de'iyaa ubba biittatikka ha yaran doosona.

Amarida attuma gastta laapun asi eqqidosona eta giddonkka seeraa naagissiyagee eqqidaagaa gidishin. Eta giddon naa'u asati hinkkootuugadan qophiyaa wottiyakko lo'o.

Dumma dumma mittaa qomota tokkidoogee he heeraa puulaa keehippe lot=yttidogaappe haraa qassi irxxa carkkuwaa keehippe woossiyoogan heeraa daanadan ootti wottiis!

Sa'aappe xeelliyoo wode naa"u xekkay de'iyoo keetta milatiyaagaa bolli huuphphessaara zo'o qalamee tiyettidi uttido keettaappe sintta baggaara aybee biidi de'iyay?

Toophphiya federaale xaacee ba gittaa minttanawu oottiiddi de'iyo dichchaa oosoti keehippe minettana bessiyageeta. Ha eqotay bana hagaadan minttiyogee biittee sarotettaassi baaso.

Alame gaxan de'iyaa mayidinetu ubbaappe dumma gididaa qassikka al'o mayidinee worqqayi xeelliyoo wode ayiba lo'ii. ha worqqa shammidi wottiyaa asayi keehippe dure.

Heeran diyaa ogiyaa seeraa naagissiyaa xaaceti muumeera issisaa shiiqidi ayibakkonne issippe tobbiiddi doosona. Eta giddon heeraa payyatettaanne danuwaa naagiyaageetikka doosona.

Giya giyogee asay aybakka beetti qaaxxabaa guuttaa gitaa geennan gede shmmiyosanne bayzziyosa. Qassi giya biida asi aybanne basoossi koshshiyaba demmiyo soha.

Moochchenaa booraagoo gonggoloy wolaytta sooddo ambban de'iya zannaqa sohotuppe issuwa. Ha zannaqa sohoy daro sha'u layttaappe kase moochchenaa booraaga giya zal"anchchan merettidoogee qoncce.

Addussa zo"o makkiinay beetiyaagaappe guye bagaara ogee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Ha baggaara daro naa"u goomaara de'iyaa kaameti hemettiyoo sohuwappe ya baggaara geessaa kehippe xoqqa gidida keettay beettiyaage daro miishshay kiyin oosettiis.

Kushe hiillanchchatti bantta kushe hiillan urqqa munaqqiddi qassikka dumma dumma buquran sohiddi medhdhido bashiya oosoy keehippe malaales. Ha hillanchche eraykka malaalees.

Ciishshay so giddon laalettidagaa be'ada aybaa gaada taani oychchanawu haniyoo wode ya baggaara wozanaa malaatay diyaagaa be'ada biron tawu gelin oyshshaa aggaagas!

Saluwaara duge denttido pootuwan sa'an yaane ha simerettiyaa heezzu tohuwaara de'iyaa baajjaje de'ees. Qassikka kaamiyaa ogiyaa gomppan tokkin diccida doozaynne hara qassi wogga shuchcha keettati deosona.

Keehi aahonne adussa gidida kaamee baanwu lo"i puulattida ogiyaa daro asay yaanne haa hemettiidi de'iyaagee beettiyoo wode kaameekka ogiyaan de'ees.

Toophphiya zo"o masqqaliya amoy biittaawatu bollan gakkiya danota teqqanawu oottiiddi de'iyobati qoodin wurokkona. Ha amoy dichchaa oosuwan hashetiyogaappe gujuwan yelagatussi oosuwa qaadaakka medhdhiiddi de'ees.

Issi aaho dembban haattay deriyappe sa'aa goggiiddi de'iyaagee xeelliyoode aybaa malatidi? Qassi ha haattay googgiyoosaappe guyyenne sintta baggaara aybee beettiya?

Dumma dumma mitta lukkanawu biratakka lukanawu maadiyaa miishshati deosona. Ha maashinee gatee keehin al'o gidishin a oosoykka misimaariya mittan gelisanawukka keehin maaddees.

Issi gaxare heeran cora asay issisan bookkidinne kaashidi deosona. Ha asa miyiyanikka qassi uuttaynne ya baggaara dembaykka de'ees. Ha sohuwan aybe merettay?

issi timmirtte keettay diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Unkko boottanne xiinnidi madhdhiya donoy biitta bollan shiiqi uttidaagee beettes. Ha donoy bollaa piiti gidin piitennan disttiyan yeggikko miziya quma qassikka hara kattaarakka wolakkinkka meetettes.

oyttaa komppidi asaassi qumaa katanaassi maadiya uuttay des. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Ha giddon mehee giyan keehi hirayssidoogaappe denddidaagan asay ubbaykka basooppe mehiyaa bayzzanaw efiidoogaa guyye zaari ehiidoogee ayba iites giidetii .

Haattay aappun digire sentti gireediyan penttii woykko penttuwawu laamettanawu danddayii? "Haattaa uyiyogee nu bollawu immiyo go'ati daro" geetettees shin ha go'ati aybee aybee?

wodalaa kushiyan diya wolaytta giya xifateenne qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Tammaa bonqquwa milattiya heeran hara dolla meretattuppe dummattiya keehippe malaaliya xoosa meretta soho. Ha heera be'iyoode xoosa meretta ubbay malaales.

Koottay qarxxaapoe oosettidaagee shakkuwa bollan des. Ha koottay oshaa bollaara meeshidi ullidi mittaa huuphiyan kaqqin mattay gelidi eessanawu keehi maaddes.

Meqedooniyaa yaagiyoo kehatetta oottiyaa yaraa xoossayi darissidi anjjo. Ha yarayi issi layittaa giddon aappun asaa shemppuwaa wozes giidetii tana ayiba lo''iyoonaa!

Bootta qamisiyaanne qassi hegaadan shuurabiyaa maayida issi azinanne machcho getettiyaageti bantta yelido naa'ata oyqqidi eqqidaageti muleera qoodan oydda gididi eqqidosona.

Hagee bitane tana keehin michchees. Toophphiyaan abay haattaa waaruwaa zeeruwan ba kushiyaa gelisidi keehin erettida gidoppe attin asa kushen hayqqid haattaa peeno gidiyagiis. La hagee ayba tunida biittakko erettena. Xoosi googe hano simi waatane.

Issi ambaa giddon kaamiyaa ogiyaa seeraa nagissiyaa asati ogiyaa bolli de'iyaa malatay qucettido gishshawu haranttuwaa qalamiyaa hegaa bolli tiyiidi de'iyaageti beettoosona!

hagan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. woossa keettaa biidi yiya naatikka beetoosona.

Issi bitanee wolaytta banddiray de'iyoogeeta pooxxaa ba qooriyan xaaxi wottidi aybakkonne haasayiiddi de'iyaa bitanee keehippe puulattidi bawnne ayba lo'ii .

Hageeti bantta oonatettaa qonccissiya banddira oyqqidi hegaadankka ubbay qassi issi mala maayyuwaa maayyidi bantta wogaa bonchchiyode ubba eqqada xeella xeella gees. Xeelliya uraakka keehippe qaaqqayees.

Cora yelagatti ogiya giddon ubbaykka issi mala bootta maayuwa maayiddi issippe yafaran eqqidaagetti puullanni keehippe biidosonna. Ubbakka etta yafaraykka lo'ees.

Issi baggasaa gakkanawu buuxan giigida wolaytta keettaassi sintta baggay ay malatidi? Qassi ha keettayikka yuushoy ubbasay ciqan ciqettidee uttideeyye ciqettibeennee

Gosiyaa qooriyappe qanxxidi dumma dumma qalamiyaa tiyidogara industuriyan giigagaba kiyi uttiis. Ha gosiyaa ayfe wodhdhin ceegiidaga qanxxidi giigisoge aybe? Onne eriyay?

Keettaa keettaa bolli doori keexxidoogaa bolli kiyanawu miaaddya dekkaa mittaappe meeettida xawulaappe giigissidoogee zo'anawu ekkiya meraa maayidi xeelliyode keehippe lo'es.

Luxettaa luxxi wurssidi sooni de'iyaa maccanne attuma naatussi haayite nu matan oosoy de'ees yaagiyaa erissoy de'iyaagee amaaratto pitaliyaan xaafetti uttidagaa be'ida!

Kase oroomiya dalgga manttiya kaalettiyogaaninne mino kaaletuwan erettiya mantta magarssa lammi ha"i bantta wodiya shemppuwan aattiiddi de'oosona. Ha izaaway daraphphan haasayiyo maalaaliya haasayatunkka erettoosona.

Asay mittaa dumma dumma hanotan ciiri kessidoogaa keehippe malaaliyaa hanotan so giddon nuuni daruwaa metootenna hegaa go'ettana mala hegee keehippe daruwaa maaddes.

Kaamiyaa ogiyaara xeelliyoo wode ha bagga gaxaara naa"u goonaara de'iyaa sintta baggaara haree goochchidi de'iyoo gasriyaa bolli uttidi laaggiidi de'iyaa na'ay beettees.

Taani beni qiibatettan de'iyo wode daro woraa meedosatauba asay haasayiyo wode keehi yayyays. Shin diccada geleshshiyo mareera diyaro be'ada yashshappe daruwa shenetaas.

Adil'e ciishsha mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. eta gidonkka asay aybaa qoriyaakko eretenna shin eqqiis.

Asay samppaa medhdhanaw keehi cora buuxaa shiishshidoogaa issi diran daddidinne hegaa bolla dumma dumma qalameta tiyi wottidoogee keehippe lo'es .

Dooya de'iyaa geeshsha maxaafaa misiliyaa bolli qassi issi masqqalee eqqidagee hagee xoossawu goynnitoo woossa keettaa giidi asa ubbay eranawu maaddees!

Macca asay ba sintta loyttanawu dumma dumma ba som'uwaa bigirappe teqqanawu tiyettiyobata besiidi deosona. Bigira teqqanawu go'ettiyo hillay keehin lo'o.

Heezzu asati issi goshshaa yiidi gakkida qattaa be'iiddi beettoosona. Shin ha heezzu asatuppe issoy uluwaara keehin dariidaagee beettes hageekka lo'enna hegaa gishshawu asay likkiyaape daruwa maana koshshenna.

"Itoophphiyaa oduwaa hagaazaa" yaagiyaa xifatee pomppaa bolli xaafetti uttidaagaan issi bitaniyaa ba maayuwaa suure maayidi he sohwaan uttidi asayoo naqashshaa gaattees.

A sinttan wodee ehiido zammaana kompiiteriyaa yaagiyogaa wottidi qassi ba sinttan de'iyaa pomppaan galchchay sintta baggaara de'iyaagayoo odiyaa bitanee kase itoophphiyaa sima kawuwaa.

ha macaassiya aybaa ootaydda de'ay? qassi ippe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Saqqee daro wode suriya gixxiiddi he gixxido suree kolddenna mala xeessan qachchiyo miishsha. Galbbaappe oosettida saqqee moorettennaaninne wurennan daro layttaa haggaazzees.

Issi biitta woykko issi heera saruwa naagissiya xaace maayiddo salo meray de'iyo maayoy aybba geetetti? Qassika ha maayoy aybbawu maaddiyage?

Issi geela'o yelaga macca na'iyaa ba huphphiyaa binaana orddiyaan dadettada ayssi haa xeelliyoga ixxada sa'aakko simma xeellay intte eretii ane odite?

Motoriyaa laaggiyaa naayi banttaw oosoy xayiyoo saatiyan ubbay shiiqettidi issi sohuwan eqiigidi pee'oosona. Hegaa kaallidi harasaa baanaw koyiyaa asay eti eqqidosaa yiidi eta ekidi boosona.

Cora huuphphiyaa binaana pixanawu maadiyaa miidoy sa'aan zo'o sharan hiixxidoge de'ees. Ha miiduwawu dumma dumma meray de'ishin qommoykka dummatees. Tawu hagaa mala koshsheena.

Mata wodiyappe haa simmin dumma dumma caammata yelagati shammidi go"ettiiddi de'oosona. Ha caammati yelagati hemettanawu daro injjetiyageetanne adussa wodiyassi haggaaziyageeta.

Hezzu wodalla naati wolayttatettaa qonccissiya maayidi bantta doonaa kammi uttidosona . Naa'ati banddiraa xoqqu oottidi oyqqin issoy sa'an wottis hegaadan oottiyoogaappe xoqqu oottidi oyqqana koshshes.

Issi luxiyoo luxetta keettaa dirssaa bollan amaaratto qaalan yuussaa yaagiyaa xifatee xaapetti uttido gishshawu luxiyaa naati ha xifatiyaa be'ido paydo ubban dagammoosona!

Keehippe xoqqa sa'aa bolli eqqi xeelliyoo wode keehippe yashshiyaa keettaa keexxiyaa asati killi kilaaliyaan de'iyaageti sa'an kunddiyaaba milatiyoo gishshawu yashshees!

Wolayitta wogaa qonccissiya mayyoy macca naati issippe shiiqidi mayyin xeellanawu ayiba lo'i? Wolayitta wogaakka ha bullukkoy qonccissanawu ayiba injjetii! Malaales!

Daro tamaare naati cora kolloojjetun tamaaridi daro eraa ekki simmidi he kolloojjiyan anjettoosona. Qassi wolaytta sooddo gibirinnaa kolloojjee daro goshshaara oyqettidabata tamaarissiyogan erettees.

Issi huuphphe keettan issi na'ay oydiyan uttidi ba huuphphiyaa binaana ciirisidi de'ees. Ha ciirisiyaa na'aasi binaana ciiridi deiyaage bawukka buucha dichchidi ba huuphphiyaan qassi kopiya wottiis.

Ha eqqida bitanee wottido caammati meraara karettawu biida zo'o gididaageti shammanawu koyikko giyaan woysu biraa eekiyaaba milatiyoonaa? Qassi etikka aybi bolli uttidonaa?

Issi issi keettaa biyo wode aybaykka giigi uttidaabay asaa coo lo'ees. Ubba siinee meecetti geeyyidi gufanni uttidagee tukke baynnasankka tukkiya qofissiigges.

Mittaappe qorettidi sa'aa bolli micetti uttida miyoo wode qassi keehippe mal"iyaa paappayaa ayfiyaa xeelliyoo wode a meray aybaa milatiyaaga be'iidi detii?

Aguppiya singgiyo wodee peenoy hashshu giissana xayikkonne immiyo maadoy maalaalees. Uloy qanxxidi sakkidi waayissiyo asi de'ikko caddidi uyikko sohuwara pattees.

Issi maccasessinne attumaagassi getetti giigida bootta meran keehippe lo"i uttida sohuwaa xeellanawu biidi nuuni xeelliidi jalli eqqidaageta asay qoddidi soo ehis!

Cora yelaga naati issisan uttidi issi na'iyaa ba kushiyaa pude denttada naa'u biradhdhiyaa malatiyosay awa heere? Ha suwaa ha naati ayssi biidona?

Issi wode biittaa muliyaa laa'idi miida harggiyaa coovid tammanne uduppunaa yaagetettiyaage hayqquwaan alamiyaa de'iyaa asaappe daruwaa woridi wurssido gishshawu keehippe yashshees.

Shonkkooruwaa yaagiyo doozay asaa naatu bollawu immiyo go'ati woykko maadoti aybee aybee? Shonkkooroy ba giddon oyqqido nuussi maaduwaa immiya mucurettidabati aybee aybee?

So asay ha sa"aa bollan de'iya metuwaa, meeguwaa, tuggaa, barchchiyaanne hegaanne hegaa milatiyabata issippe aattoosona. Ufayssaa wodiyakka so asay issippe aattoosona.

mokkidi gakkida timaatimeenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. Naa'u asatinne a giddon eqqidosona.

Giyan xaaxi waaxin shammiyanne bayzziya qantta qaalan zal"iya asaa qooday aappuna gidana danddayi? He asay qassi ayssi giya biidi haasayi?

Diriiphphan haasayetta haasayaa gaasuwan dubbushaa shiiqida asa ubbay kushiya baqqiiddi miichchaa hombbocces. Ha asatuppe amaridaageeti Wolaytta wogaa maayuwa dungguzaa maayidosona.

Ashuwa maanaassi shukkidi hagan eqqida asati diyaageeti beetiyaageetu matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Cora asay issi heeran tookiday yaane ha simerettiyagetti deosona. Issoy cora orotuwaa issikuttan qachchidi tookkidi yiidi de'ees. Hagaa mala toohuwaa waattidi asay tookki?

Wolayttatto doonaa biittaa yuushuwa gaxan asa ubban erissanawu eqqida eqotaa keettaa goday wozanaa shemppissiya hanotan alleeqettiis. Ha eqotay doonaa dishuwassi gita kaafiya immees.

Mittaa giddon beettiyaa sohuwaan pperettida maayuwaa sikki giigissiyoo keettaa giddon beni wode asay go"ettiyoo sikkiyoo kaamiyaa matan daro asay sikissidi uttidagee beettees!

qorqqoruwan diretti uttida dirssay beetees. qassi ha dirssa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Hagan addussa ogee zo"o shuchchaappe oosetaagaappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Sa'ay qitatikko woykko buuratikko ganddaa heran gidin qassi ambbaa gidonikka asay ba keettaa pittanawu maadettiyoo buquraappe issoy puxaa yaagiyooge piittiyode ayba geeshshii!

pala lo'iya xaacee eqqidaagaa matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Heezzu asay ettappe naa'u macaranne ubba qassikka issi atumage uttiddagettuppe giduwan de'iya macara oduwa odaydde de'awussu. Ha macara ba kushiyan odiyo buqura oyqqasu.

Dumma dumma katta qommotta issippe gattidi kattidoge kushiyan oyqqidoge de'ees. Ha kushiyan oyqqido katta ayba giidi xeeganawu danddyiyo? Qassi waatttidi kattiyoo?

Bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon dumma dumma meraara deiyaa miyoode laqilaqiyaa manggaagan mal"iyaa keeketi de'iyoo sohuwaa biiidi nuuni daro biran shammida!

Salo gufanto kahaa payatetta bonchchiyogan eqqidi qoppiyo gallasa yaagiyaa xuufe de'ees. Ha gallasan oosuwaa sohuwan koyroy kahaa payatettassi wode woykko saate ha'a yaagiyaa xuufekka de'ees. La hagee ayba Lo''o?

Zammaana hiillan mattaa oyqqidi dichchiyogee daro murutaa demmanawu maaddees. Ha mattata maara naagidi oyqqana xayikko asaa bollaaninne mehiya bollan gita qohuwa gattana danddayoosona.

Keehippe gal"ida meraara ubbaa moorettida keettayi tana lo"nawukka deenna. Taani keexxido keettayi gal"iyaakkokka olada baaganappe attin aara daruwaa waayettayidda takkikke.

Kase toophphiya pirezddanttiya godattiya zawude saaleworqqa dumma dumma wodetun dumma dumma biittaa kaalettiyageetuura tobbidosona. Ha pirezddanttiya polido tobbee shooro biittatu issippetettaa keehippe minttiis.

Wolaytta dunguzaa maayidi qassi bantta kushiyaan ubbayikka duranawu maaddiyaa cuguwaa oyqqidi miye baggawu simmi xeellidi eqqidaageti aybaa ottiyaba milatiyoona eretii?

Goshshanchcha bitanee ya baggaara issi goshshanchchay ba boorata waaxidi goyyiyaagaa hankko bitanee coogidi xeelliyoogee he bitaniyaa xeelliyoo wode a pokkenee.